Ɛhyɛn bebree sisi ha a ahye. Akɛseɛ ne nketewa. Nnan ne apata bi nso sisi ha a ne nyinaa ahye dwerebɛɛ. Ɛdua si ha. Lɔɔre kwan da ha.

Nkwadaa te ha. Wɔn nyinaa yɛ mmarima. Wɔte atwedeɛ so. Kotoku fitaa da ha. Nkwadaa no bi hyɛ ataareɛ a n’ahosuo yɛ ahaban mono.

Papa bi koto ha. Ɔhyɛ atareɛ tuntum ɔresiesie solar panel. Car battery si ne nkyɛn. Dan si n'akyi. Nwura afu wɔ ha.

Prison dan wɔ ha. Abanmmɔfoɔ nam prison dan mu. Wɔn nyinaa hyɛ ataareɛ tuntum. Prisonfoɔ no bi hyɛ dan mu. Ɔbaako gyina ɛpono ano a ɔrepra.

Dadeɛ tenten bi gyina ha, nsuo da ha, nkurɔfoɔ bebree gyina nsuo ne mu, bi yɛ mmaa, bi yɛ mmarima. Mmarima no dodoɔ no ara ayi wɔn ataadeɛ.

Maame bi gyina ha a ne ba bɔ ne bo. Wanwene ne ti. Ne ba no kita ice cream a ɔredi. Maame no rehwɛ ne ba no anim. Papa bi nso gyina n’akyi a ɔretɔn ice cream a wahyɛ ataadeɛ kɔkɔɔ.

Apata kɛseɛ si ha. Yɛahyɛ dwa wɔ apata no ase. Maamefoɔ bi gyinagyina hɔ, ebinom nso te hɔ. Tomatoes wɔ ha.

Nsuo kɛseɛ bi da ha. Nkwadaa bi gyina nsuo no mu redi agorɔ. Nkwadaa no nyinaa yɛ mmarima. Nkwada no ebi hyɛ pants black ebi nso hyɛ panta fitaa.

Oburoni bi gyina ha. Ɔyɛ barima. Ɔhyɛ kyɛ fitaa ne ahwehwɛniwa tuntum. Oburoni mmien mmienu nso ka ne ho. Ɔbaako yɛ ɔbaa. Ɔhyɛ atareɛ tuntum ne aseɛ kɔkɔɔ.

Nkrɔfoɔ beberee egyina ha, ɔmmu asa laen tententen ahodoɔ mmiensa. Dodoɔ naa ɛhyɛ nos maks, ɛbi ntaare ɔmmu hyɛ ahusuo ɛyɛ fitaa, ebi so ɛtɛ kɔkɔɔ.

Mpa fitaa bi si ha. Maame bi hyɛ atadeɛ fitaa da mpa no so. Nkwadaa mmienu kita ne nsam. Wɔn nyina hyɛ ntadeɛ a ɛho nsuo yɛ fitaa. Papa bi nso te ne nkyɛ wɔ mpa no so.

Akonnwa fitaa bi si ha. Ntomabi da akonnwa no so. Ntoma no ho nsuo yɛ ahabammono. A Flowers si dan no mu. Mfonin tare ban no ho.

Maame bi ɛte ha. Ɔde ade akyekyere ne ti. Kolpɔt ɛsi n'anim a agbaa ɛsi so. Aburo ɛgu mu a ɔɔnoa. Maame bi so ɛte ne nkyɛn a ɔhyɛ taaleɛ tuntum.

Nsuo da ha, ɛboɔ akɛseɛ si nsuo ne mu. Nsuo ne bi firi boɔ ne mu ɛregu famu. Nkurɔfoɔ gyina nsuo ne mu bebree, mmaa ne mmarima.

Asrafoɔ beberee ɛnam ha. Wɔ mu taaleɛ a ɛhyɛ ɔmu ahosow ɛyɛ ahabanmono, ɔmmu kaa kɛseɛ baako esi ɔmmu akyi. Ndua esisi ɔmmu akyi.

Nkurɔfoɔ bebreeeee tena ha. Wɔkita flags. Abammɔfoɔ bebree nso gyinagyina ha. Wɔde nnadeɛ asisisisi hɔ de resi nkurɔfoɔ no kwan Polisifoɔ no bi repiapia nkurɔfoɔ kɔ akyiri.

Maame bi gyina ha rekasa. Ɔyɛ bibini. Ɔhyɛ fam atare a ɛyɛ tuntum. Nkurɔfoɔ bi te hɔnom retie no. wɔyɛ aborɔfo. Mmaa mmienu ne mmarima mmienu.

Dan bi si ha tententen. Ɛyɛ dan dadaa. Maame bi te pono ano. Dua si ha. Nnua si dan no akyi bebree. Borɔdeɛ sisi ha.

Boat bebree si nsuo so wɔ ha. Ɛbi yɛ akɛseɛ, ɛbi yɛ akɛseɛ, ɛbi yɛ nketewa. Nkurɔfoɔ gyinagyina boat no so. Ɛbi hyɛ ntadeɛ kɔtɔɔ, ɛbi nya ntadeɛ tuntum, ɛbi hyɛ ntadeɛ fitaa. Ɛdan sisi nkyɛn bebree. Kube dua nso si ha.

Nkurɔfo bi gyina ha ɛreyɛ galamsey. Mfidie no a wɔde yɛ galamsey no si ha. Nsuo taatae famu ha. Binom ho nso ayɛ fii pɔtɔɔ, binom ahyɛ ɛhyɛ ntaade kɔkɔɔ.

Wɔde ntoma abɔ pata bebree sisi ha. Wiemhyɛn a n'ahosuo yɛ fitaa si ha. Nkurɔfoɔ bebree nam ha. Kyɛnse bebree gu fam.

Mmrewafoɔ bi te hanom. Nkwadaa, mmɛɛmoaa mmienu nso ka wɔn ho. Wɔn nyinaa de ade fitaa atare wɔn ani baako baako. Ebinom nso kita bag.

Nkurɔfoɔ bi gyina ha, wɔn nyinaa yɛ mmarima, bi ɛrebɔ donno, baako nso ahuri a ɔresa, mmienu hyɛ singlet. Mmiɛnsa nso hyɛ ataade a ahosuo yɛ akokɔsradeɛ.

Nkorɔfo bi ɛgyina ha bebree. Asogyafoɔ wɔm. Asogyafoɔ ɛmaa ɛwɔm ɛɛtwe ahoma. Kanopis sisi ha. Nkorɔfoɔ bi so ɛgyina a ɔm'ahyɛ apatakali.

Dan kɛseɛ si ha. Nkurɔfoɔ nenam dan no anim. Ebinom te dan no anim. Ahwedeɛ da ha a wɔakyekyere. Kiosk ketewa bi si dan no nkyɛn.

Ɛhyɛn fitaa kɛseɛ bi si ha. Motor si ɛhyɛn no akyi. Papa bi kita motor no mu. Obi nso gyina motor no akyi a wasɔ motor no mu. Wɔhyɛ ntadeɛ kɔkɔɔ. Ne aseɛ trou blue.

Nkurɔfoɔ bi te boat mu resi akan wɔ boat mu wɔ nsuo so. Binom hyɛ ntadeɛ a ɛyɛ akokɔsradeɛ. Binom nso hyɛ atadeɛ a ahosuo yɛ blue. Nkurɔfoɔ no gyina nsuo no nkyɛn rehwɛ wɔ.

Nkurɔfoɔ bi te tractor so wɔ ha, binom nso te tractor no akyi, abambɔni ka ho, ɔhyɛ kyɛ tuntum, tractor no ahosuo yɛ kɔkɔɔ.

Nkurɔfoɔ bebree nam na. mmaayewa mmienu bi so agbaa wɔ wɔn ti. Maayewa no baako hyɛ atadeɛ a soro no ho nsuo yɛ akokɔsradeɛ. Ɔsane hyɛ ɛkyɛ a ɛno nso ho nsuo yɛ akokɔsradeɛ. Street light sisi ha.

Nkurɔfoɔ bi gyina ha. Mmienu yɛ aborɔfo, ɛnna mmienu yɛ abibifoɔ. Wɔn nyinaa hyɛ kyɛ. Aborɔfo mmienu no te fam. Wɔkita afidie bi wɔ wɔn nsam a wɔreyɛ ho adwuma. Aborɔfo no baako kita nkrataa retwerɛ biribi wɔ so.

Dan bi si ha, light fitaa bobɔ silling ne mu, mic sisi hɔ, tweneɛ sisi hɔ, nkwadaa bi gyinagyina ha a wɔyɛ aborɔfoɔ, wɔrebɔ drums no.

Nkurɔfoɔ gyina hɔ reyɛ adwuma. Binom hyɛ atare a n'ahosuo yɛ ahaban mono. Wɔn nyinaa hyɛ helmet. Afidie si hɔ a wɔde refra anwea ne cement agu hɔ. Hyɛn ketewa bi nso si nkyɛn.

Flawɛs ɛwɔ ha. Maame bi ɛkoto flawɛs ne ho. Nkɔlaa bi ɛne papa bi ebutu flawɛs ne ho ɛka maame no ho. Maame no ɛhyɛ ataaleɛ a ɛhosuo ɛyɛ ahabanmono. Ɔmo nyinaa ɛsere.

Papa bia wɔdi dem ɛte dua so wɔ ha ɔdi ntoma ahusuo yɛ akokɔ seradeɛ ne kɔkɔɔ akyekyerɛ ne tire nkrɔfoɔ bi nso gyina hɔ a ɔdi kyiniiɛ ɛsi wɔn so kaa kɛseɛ bi nso gyina ha nom.

Papa bi ne abaayewa bi egyina ha. Papa no hyɛ ataareɛ tuntum ɛne ɛkyɛ. Abaayewa no nso hyɛ ataade tuntum a wahyɛ mpaboa kɔkɔɔ. Nkrɔfu bi etwa ɔmu hu ehyia ɛɛhwɛ ɔmu. Ɛdan ɛsisi ɔmu ɛkyi.

Papa bi gyina ha, ɔhyɛ apron, phone kita ne nsa mu ɔrehwɛ phone ne so. Wahyehyɛ nneɛma bebree wɔ dwa so a ɔretɔn. Mako ne carrot ka nneɛma no a ɔretɔn ne ho.

Nkonnwa akɛseɛ mmienu si dan bi mu. Nkonnwa no nyinaa yɛ tuntum. Dan no ceiling no yɛ white. Light nso hyɛ ceiling no mu. Mfonin bobɔ ban no ho.

Nkrɔfoɔ bi gyina ha ɔmɔ yɛ aborɔfo barima baako na ɔbaa baako ɔmɔ nyinaa hyɛ nose mask ɔmɔ gyina ɛkyɛw bi hɔn a ɔbiaa yɛ deɛ ɔpɛ wɔ mu.

Dan tenten bi si ha. Ntwerɛeɛ ahodoɔ bebree tare dan no anim. Nnua sisi dan no akyi. Wɔtɔn nneɛma ahodoɔ, ntaade asɔɔtoo ahodoɔ bebree wɔ dan no mu. Nkurɔfoɔ nam dan no anim a ebinom retɔ adeɛ, ebinom nso te ha.

Nkurofoɔ bi egyina ha ɛyɛ adwuma. Ɔmo nyinaa ɛyɛ mmɛrima. Mmienu ekita shavil a ɔmo de etu fam. Mmiɛnsa hyɛ ataare a ɛho suo ɛyɛ ahabanmono. Traap esi wɔn nkyɛn.

Ɛdan bi esi ha. Yaka dan ne ho akokɔsradeɛ. Nkorɔfoɔ egyina dan n'enim a ɔmo edi agorɔ. Ɔmo ɛɛbɔ teebol tɛnɛs. Mienu naa ɛbɔ teebol tɛnɛs no ɛhyɛ ntaadeɛ a ɛyɛ akokɔsradeɛ.

Mborɔfo bi ɛwɔ ha. Ɔmo yɛ mbɛɛma mienu. Baako ɛde adeɛ ɛkata n'ano. Ɔmo hyɛ ntaadeɛ tuntum. Ɔmo kita nfidie bi ɛwɔ ha.

Nkurɔfoɔ bi reyɛ adwuma wɔ ha. Wɔn nyinaa yɛ mmarima. Wɔn nyinaa hyɛ helmet. Ɔbaako . Mmienu repia wheel barrow. Ɔbaako wheel barrow no, concrete gu mu. Baako koto hɔ.

Nsuo kɛseɛ eda ha, boat bebree sisi so, ebi hosuo ɛyɛ fitaa, ebi nso ɛyɛ kɔkɔɔ. Nnua esisi nsuo no nkyɛn, benkum ɛne nifa. Ɛdan esisi nkyɛnkyɛn.

Nkorɔfoɔ bi agyina ha. Mienu ɛhyɛ ataaliɛ kɔkɔɔ. Mienu so egyina adeɛ bi so ɛwɔ fɔm a ɔmo asɔ dadeɛ bi mu. Ɔbaako ekita ahoma mu. Ɛdua esi ha. Ɛdan esi ha.